Ameha gbogbo aɖewo woxa ɖe teƒe aɖe tɔ hele nu kpɔm. Amewo do awu ʋi didi lɔbɔwo awu ʋi. Amewo do aŋuti ɖiɖi. Wome do afɔkpa o. Amewo ɖɔ kuku hetɔ ɖe afi ma kpo le nu kpɔm.

Ame ɖe le afɔdzixɔ. Aŋɔ si ne afɔdzixɔ. Afɔdzixɔ le egbɔto. ɛɛ Ame ɖe tsɛ dee kpoe dzi aƒe ame ɖe tsɛ tɔ ɖe egbɔ do awu dzẽ kɔ avɔvuvu da ɖe abɔ. Huilbad tsɛ le wogbɔ le fi mi.

Amehawo ƒo ƒu ɖe afi ɖe. Wole Ghana ƒe modzaka ɖe na wo. Amewo na nyi, amewo le atsitre. Ameyibɔwo, Yevowo, wole fi mi zã le modzakala kpɔm. Kuku woame ve le wo si kɔ le modzakala ɖem.

Ɖeviwo nɔ ƒuƒoƒo aɖe me, nyɔnuwo le eme, ŋutsuwo le eme. Amewo le awu ʋiwo me le nukom. Wole agbalẽviwo ɖe asi. Amewo le atsi tre, amewo nɔ anyi le nu koko wa.

Etsi dza. Efi miɛ, ewɔ nyamaaa. Aɖuɖɔ sɔɔɔ, aƒe eŋu dzẽ ɖe tsɛ, ele fi mi. amewo tsɛ le zɔzɔ va le yiyii. Ame ɖetsɛ tɔ le nu kpɔ

Afɔdzi de ƒe. tsitre ŋu ɖaka aɖe le egbɔ. Seƒoƒo le edzi. Nugo, afɔdzi de nugo tse le egbɔ, aka ne tse wole fimi, aƒe eyagbɔnuwo le gzegze tso glas eh me..

Abladzo ɖaɖa gbogbo, woa me ene ɖeka ge le dome nɛ. Wo kɔ koklozi woame etɔ da edzi. Wotu ataɖi gbogbo kɔ ami dzɛ ƒo ɖe edzi. Wofli lãwo ƒo ɖe exa kɔ da ɖe ekplɔ dzi le ŋegba yibɔ me.

Kpukpoe lɔbɔ aɖe le exɔ me. Ekplɔ tse le xɔ megbe titina. Suɖuiwo le anyigba. Suɖuiwo le kpukpoa me. E foto ɖewo le gliwo nu le xɔa me. Wokɔ xɔmetsovɔ ʋi aɖe kɔ ɖo ɖe fesrewo nu.

Eŋu dzɛ̃wo, eŋu ŋutiɖiɖiwo, amewo le lɔrimɔme le zɔzɔm le yiyim le gbɔgbɔm, amewo si aŋɔ yibɔ na woƒe xɔwo, amewo si aŋɔ gbemumu na woƒe xɔwo eye amewo le ŋu ɖom le ɖiɖim le lɔrimɔme amewo.

…nuwo do abala ɖe, wofɔ kpe ɖo abalawo dzi be eya matsɔe, aŋego ɖewo tsɛ wole fi mi, ame ɖewo tsɛ wosia nu ɖe kawo dzi le fi mi, eglikpo ɖewo le fi mi, womesi aŋɔ na wo haɖe o.

Amewo va tsi kuƒe le ŋudo to. Wokɔ bɔkiti gbemu da ɖe nu. Agbawo tsɛ le fi mi zã. Ame aɖewo tsɛ lé wotɔ ɖe ta dzo yina. Bladzowo, atibɔwo le fi mi zã eye ame aɖe tsɛ to le foto ɖem wo le papi la to.

Ame enewo le xɔ me. Ame eve le atsitre. Ame eve tse bɔbɔnɔ anyi le nu ŋlɔm. Ame eve tse nye yevu. Ame eve tse nye ameyibɔ. Ɖeka bla ta. Susɔewo kɔ nu kɔ ɖɔ ɖe ŋɔtinu. Xixemeƒoƒuwo pɛtɛ ƒe aflaga le wo megbe.

Ameha gbogbo aɖe ƒoƒu. Ame ene dze klo. Ame susuea le atsitre le nu kpɔm. Amehawo sɔgbɔ ŋutɔ. Wo katã wotɔ nukpɔm.

Eŋu ɖe gblẽ. Ame ɖewo va tɔ ɖe egbɔ. Amewo do awu aŋutiɖiɖi, amewo do awu ʋee abɔlɛbɛ, amewo do atalɛbɛ. Eŋuwo akpa ɖe biã, akpa ɖe nye gbemu, wole gbedama ɖewo gbɔ.

Exɔtulawo le fi mi wolɔ ke ƒo ɖe anyi, seminti tse le eblumɔ tse le fi mi le eblum, dɔwɔlawo woame andre wo..ame ɖewo bla ta ame ɖewo ɖɔ kuku kɔ le edɔ wam le fi mi

Ame aɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe za. Zikpuiwo le fi mi. Ekplɔwo li. Ame aɖe hã do awu ŋtiɖiɖi eye ame aɖe hado awu redi. Ɖeviwo ɖe ƒuƒom.